Kom n-doya ka kuɣusi zanzaya kom maa nyaaŋa kpukpali tihi n-zaya di tooni ha ka zoli du zaya ka yiya pempe n-gili kom maa ni.

Polinsi n zaya ka so zaya ka poliga gbibi o ka o yɛ liiga bluu ka so jinjam sabinli polinsi maa zaa pili la zipili sabla be o nyaaŋa ha ka so tam zoli zuɣu ka tihi pɛ n gili ba

Niriba n zaya ka shɛba gbibi maʒini kparisa din nyɛ zaɣa dozim ka so dabi di gbini ka so zaya gbibi li ka so be nyaanga n ye liiga ʒee ka pili zipil'buluu ka aŋkora sheli zaya ka nyɛ aŋkori ʒee ka so gba zaya pili piɛlli.

duu n bɔŋɔ ka kuɣu ʒɛya kuɣu maa nyɛla kuɣu piɛlli ka teebuli laasabu ʒɛ teebuli maa zuɣu ka buku nim shɛbi shɛbi di zuɣusaa ka teebuli ʒɛya ka teebuli shɛli lahi ʒɛ di zuɣusaa

Daa mbɔŋɔ ka niriba ziya kɔhiri daguya leemu nima bɛ la tahali ni ka wata mili gba bɛ tahali ni ka so ziya n pili woluɣu ka so mi pili zupiligu zɛɛ ka so ye liiga vakahali ka so gba mi vari dari ta.

Niribi n zaya ka tihi za moɣumoɣu maa nyaaŋa ka sagbana bɛni moɣumoɣu maa tooni so n zaya kpa ninkpara ka ye liiga ʒee ka niribi zanzaya n lihiri o ban zanzaya lihiri o maa shɛb yela liiga sabila ka shɛb ye nɛɛn piɛla ka shɛb ye nɛɛn ʒehi.

Niriba n zaya ka sola buɣum parante nima la dondo tiŋa ka so zaya gbibi takara ka so tabi o shee ka bɛ pili.

Niriba n zi n zi mɔɣumɔɣu ka so ziya ka pili zupili sabinli ka piri namda piɛlli ka so zi kpahigi zuɣu ka pili zupili piɛlli ka nɛma do o luɣuli ni ka so gba zaya gbubi kpani.

duu n bɔŋɔ ka kuɣu waɣanli ʒɛya ka dufɛya dibanahi pa dizuɣu dufɛya dibayi nyɛla din nyɛ zaɣ piɛla ka dibayi nyɛ din nyɛ zaɣ tankpaɣu ka teebuli ʒɛ di sunsuuni ka buku dibayi pa dizuɣu ka kɔpu dibayi gba tam dizuɣu ka ŋmani piɛlli biɛni ka vakaɣali bɛ dizuɣu

dabba ayi mini paɣa gaŋ n-zaya ka bɛ zaa pɔbi nye' pɔbirisi ka so za tooni maa ka kompiuta zaya ka nachimbila yino nyaɣi baaji n-zaya ka deeri bin' shɛɣu shɛli ŋuni za kompiuta maa gbunni ka laatinima nyɔ nyɔ n-gili.

Niriba n-zanza kuriti nyaaŋa ka ye liiga piɛla piɛla ka shɛba ye liiga piɛla ka pili zipili ʒɛhi ka sooja za tooni ka pili zipili ʒee ka kpa nye pɔbirigu ka polinsi gba zanzaya ka pili zipili sabila n-ye neen'sabila ka jirambiisa Kara za di nyaaŋa ka tihi gba za bɛ nyaaŋa.

Loori n nya sarati ka ʒeya loori maa mi nyela loori zaɣpiɛlli ka so za di tooni ka zaŋ tangali mii n kpa o tibili ka loori piɛlli zaɣtitali gba nyela din ʒi di nyaaŋa ka niribi zanza di luɣani ka shɛb za nyaaŋa ka tihi piɛ n giliba.

Niriba n chena ka so nyaɣi adiila ka so ʒiri adiila ka gbibi bokati ka so gba nyaɣi adiila ka ye liiga piɛlli guura ka so be nyaanga n gbibi piaɣu ka tihi ni mori piɛmpe n giliba ka kom be nyaanga di mini ŋarima.

Niribi mpɛ foolii nzaya paaki ni ka mɔri pɛngili paaki maa bɛ foolii maa puuni shɛb yɛla liiga zɛhi ka pɔbi nyɛ pɔbrisi ka shɛb yɛ liiga piɛla ka pɔbi nyɛ pɔbrisi ka shɛb yɛ liiga sabila ka pili zupili sabila ka pɔbi nyɛ pɔbrisi zaɣi sabila.

Tiŋ puuni n bɔŋo ka niriba pam chana ka Jiranbiisa nim teeyi gili ka nyɔ laati nima so pili la zipiligu ka so bɛ o nyaanga yɛ liiga piɛlli ka nyaɣi baaji ka sa n sa Jiranbiisa maa tooni.

niraba n bɛ palli zuɣu ka shab bɛ loori puuni n goli goliya ka shab mii bari moto ka baɣali niraba ka so ʒɛya gbubi foto ka so bɛ foto maa ni ka pili zipili piɛlli n yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpara ka so bari moto ka baɣali so

Niribi mpɛ foolii ka gbubi kuriga nima ka so nzɛya gbubi kurga diba ayi ka bia za tiŋa ka so bɛɛ foolii ŋɔ n yɛ liiga dozim ka so gba bɛ foolii ŋɔ ni ka mali puli.

Niriba n bɛ duu ni ka shɛba za n zaya n gbubi kamara nim ŋmahira ka doo so ʒiya n yɛ liiga sabinli ka zaŋ bin ʒee niŋ o nyingoli ni ka ninkpara bɛ o zuɣusaa ka so zaŋ tikpari kpaɣisi kpa ka so mi gbubi maakurofoon bɔhiri bɔhigu.

Niribi nza yilli titali ni ka yili ma nyɛ yili piɛli wuŋ zaya maa bɛ so yɛla liiga dozim ka so yɛ liiga sabinli ka pili zupili sabinli ka so yɛ liiga piɛlli ka nyɛgi baaji sabinli.

Niriba n zaya ka linjima nima bibaanahi zaya ka gbibi malifa nima ka so gbibi samboori ka so mee ye liiga piɛlli ka bobi bobi'piɛli ka so ye liiga piɛli ka so jinjiɛm piɛlli n zaya.

Niriba n zanzaya ka paɣa sheba zaya ha n ʒi adiila nima ka paɣa ninkuri so zaya n tabi o shee ka bibili so gba ʒi baagi za o nyaanga ka paɣa so zaya n ye liiga piɛlli ka do so gna ye liiga vakaɣali ka pili zipil'vakaɣali n tabi o shee zaya ka tihi piɛngili ba.

Doo mini bia n ʒiya ka doo maa kpa ninkpara ka bia maa teegi o nuu ka gbubi bindirigu n niŋdi doo maa nolini bi ʒila teebuli titali gbuni ka teebuli titali maa bindira nyɛla din pɛ n gili luɣuli kam

So n ba wahu ka pili zupili zɛɛ ka kpambaliba bɛ o tooni n gbubi gbana ka jɛmgbuni biba ayi bɛ tooni ka shɛba gba n gbaya ka so zaya wuɣi nua ka tii zaya ka noombihi yiɣiri ginda.

Niriba m-be loori ni n-yirina ka polinsi deeri ba ka loori shɛli ni bɛ ni yirina maa nyɛ loori piɛlli ka loori sabinli za m-baɣi li ka tihi be loori maa tooni ka ban yirina maa ye neen'ʒɛhi ʒɛhi ka so jinjam sabila.